Musifani sino ikhembona inyuma washo lukingi amala lukingi luno lulikho kimisaala ne bweni waliyo kametsi kamakali kametsi kamabofu niko khulanga khuri inyanza

Musifani sino ikhembona kimisaala nitsinzu tse kamatafali nibibiko amala akari e tsi'nzu tsino waliwo kumu khoosi kuyila kametsi kamakyafu

Sifani'sino shokesa umwana akhakulisa tsinyanye khulukuddo. Kamakhulu kesifani kokesa busubusi

Musifwani sino ikhembona babaana babili, mutwela wekhale inyuma , amala ukundi wekhale ibweni ne wamunamunile. Sifwani syokesa limenya lye babaana.

Musifani sino ikhembona ligulu ni kametsi akari amala tsindulo tse kametsi ikhembonayo kimisaala kimileyi , amala iliwo sifo sishomu nisho umusani wemilekho ni kumulobo akhatsa khuwamba tsi'ngeni.

Kamakhuli ke sifani sino kali kari naboone inzukhi ili khu simuli ikhe soloza butsamu ukhwama khu simuli isho khutsa khukhola bubukhi

Musifani sino ikhembona kamasafu ke khukusaala kamakaali amala mumasafu mwo mwekhalemo kusolo kubofu kwe'mwiswa kukana khufana nga kunani.

Musifani sino ihe mbona imeza ne khumeza khuno khungaki bemisilekho tsikofila tsetsikabila tsenjawulo

Kamakhule ke sifani sino khakokesa, inyuma wayo ikhembona kumusiru kumukali ni lugudo amala ne tsi'khafu khe tsikendela khulugudo ukhwo, tsi khafu tsino khetsokesa bulimi bwe tsi'khafu , khulunda tsi'khafu

Musifani sino khembona bimuli bikali nekhubimuli'khuno khembonakho intsukhi, intsukhi idaala khusolosa butsamu khukhwama mubimuli bino

Musifani sino ikhembona babaana be khwisomelo bekhaale musibiina bakha basoma bitabu, kamakhulu kokesa lisoma mu baana.

Musifaninsino khembona kametsi kamakali kalangibwa inyanza amala aluwande ekametsi Kano khembona kimitangi kyarerebwile akari ekametsi kaa

Musifani sino ikhembona bifaani bibyapibwa khu matikiiyi kamakhulu kokesa kumukaso kwe khupa bifananyi

Musifani sino ikhembona lukewa lukali, amala khulukewa Khuno khulikho kumotokha kuboofu , ukusawuula amala ukuliima, sifani shokesa khusawula ne khulima.

Musifani sino ikhembona bibindu byesi babumba buusa, ne bibindi byesi babetsa buusa, i'bindi byesi banaaba bemisibwile ibweni bili nga ibili khukulisibwa sifani shokesa busubuzi bwe kimilimo nicho khukhola ni kamakhono kefwe.

Mumakhulu ke sifani sino ikhembona basaani babili bali khumetsi kamabofu amala bali khulyato, lilyato lili nga lulwelo akha tsukutsa khatimba mumetsi kamakhulu kokesa khuloba khwe tsi'ngeni

musifaani sino ihe mbona abana behwisomelo, habahola kimilimo kye kamahono, sifaani syokesa lisomwa mubaana behwisomelo, nalundi huhwiyika kimilimo kye kamahono

Mushifani shino ikhembonamo bibyayo, bibyayo bino bilangiwa biri zimbusi ela gamakulu gano gogesa bubayi bwe zimbusi,

mumahulu kano ihembona sifaani shye umusi umusaani nu'muhasi, bakwalire tsingubo tsye hugatibwilamu, kamahulu kokesa buhwale

Musifani sino kamakhulu ikhembona umwana umufiti ne ali nga umwana uwesindi ali khu bunyaasi wa'ambile kumupila, kumupila nikwo benyaya ne bikele, kamakhulu kokesa kumwinyawo mu baana.

Musifaani sino khembona umundu uwehasi wemile akari muna munasimya, si kamakhulu ke sifaani kokesa bulimi bulimi bwo nasimya

musifaani sino ihembona kimihono kye babandu ba hababumba habumbe nga bahabumba mwiloba, mwiloba nilyo babumbamu bindi nga tsi'nyungu

Muchifani chino khembona bakhasi babili ne mudwela wasudile zikhu khumurwe ni umwana khumugongo ni gundi wamuhambile gumukhono gamakhulu ge chifani gali gimilimo nigyo bakhasi balinikhukhola.

Musifani muno ikhembonamo lukingi inyuma ni sibila ne musibila akari ikhembonamo inzila, inzila ifiti isi abandu banyala bakendelakho

Musifanisino ikhembona abana bekhwisomelo, umusinde nu'mukhana bakwarile tsingubo tsawe nitso basomelamo khabanywa kametsi khukhwama munayikondo

Kamahulu kesifaani sino, ihembona kimisokya kye kimisaala, amala ha'nywi nywi hatwela hemile hu lusokya lutwela lwe kusaala kuno shokesa ingeli isi binywi nywi bimenya mo